Tuma tumbu shee doo gbubi pai o nuuni ni kurigu ka yɛ liiga tankpaɣu ka pili kapu nuɣso o tooni so gba yɛ liiga nuɣso ka so jinjɛm ʒiɛ bi zuɣusaa ha so tamya ka yɛ liiga piɛlli ka pili zipili sabinli

Yili dundoŋno paɣa ʒiya ka gbubi chɛriga o yaari bini pai ni gaɣa yɛlo ʒɛya taha ayi pili tabi n ʒɛya ka piɛɣu tamya nirabaayi ʒiya na ka yino gbubi bia ka zaŋ o nuu niŋdi o ninni

Paɣa n ʒiya ka gbubi subili o nuuni n ŋmaari waagashe o chim yaa shɛli pa tahapoŋ zuɣu tahapoŋ pala kontɛna piɛlli zuɣu kontɛna buluu ʒɛ o luɣuli zuɣu o ʒila kuɣu zuɣu piɛ bili tamya na ka waagashe bɛni

Palli yaɣali doo chɛni ka pili kapu piɛlli ka ga woochi o nuuni ka gbubi Anfooni loori chɛna jiranbiisa ʒɛya na ka kpakpa koha ʒɛya ka to katawiya moto bari nyaɣa baaji ʒi moto zuɣu

Salima gbibu shee shab ʒi tiŋ na ka zaŋ katawiya n baɣabaɣa bi maŋa kom kaapu nim ʒɛya bull doza toori tankpaɣu niŋdi adaka din paɣari salima ni tihi ʒɛya

La sabinli n ʒɛya boraadɛ dibanahi bɛni n ti pahi gala dibata ni zaham n ti pahi waachɛ ni kpam kpam ŋo nyɛla kpa ʒiɛɣu

Paɣiba ni dabba nti pahi tihi paɣa zami n-toori kom n-sahiri kɔnteena puuni o luɣili zuɣu so ye liiga ʒee ka gba zaŋ ŋmani n-toora paɣa ʒaya ka so chinchin’ ʒee ka ye liiga piɛlli ka tihi zaya ka zaŋ o nuu n-gbaagi o jirili polo bia zaya ka bi ye liiga